jami'in tsaro kamar ɗan sanda yana da jamian tsaro kaman ɗan sanda da sojoji suna da matuƙar tasiri wajen kawo zaman lafiya da tabbatar da tsaro a cikin ƙasa sune keda alhakin kare rayuka da dukiyoyin al'umma daga barazanar ɗan ta'adda masu aikata laifi da sauran miyagun ayyuka a saboda haka kasancewar wasu a cikin gari ko unguwa yana ƙara mini kwanciyar hankali da jin amincewa da tsoron rayuwata. idan mutum yana ganin jami'an tsaro suna zagayawa ko tsaye a wurare masu mahimmanci kamar kasuwanni, makarantu da ofisoshi yana samun tabbacin akwai wanda zai kares hi idan wata matsala ta taso misali idan na fita daga gida zuwa kasuwa ko makaranta kuma na hango ƴan sanda ko sojoji a hanya nakan ji daɗi da kwanciyar hankali saboda nasan akwai wanda zai iya ɗaukar mataki idan wani abu na haɗari ya faru. sojoji da ƴan sanda suna taka mahimmiyar rawa wajen hana aikata laifuka idan mutane sukasan cewa jami'an tsaro suna aiki a kusa zai hana su aikata muggan laifuka kamar satar mota fashi, kisan kai wannan yana karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma. bugu da ƙari jami'an tsaro suna taiakama al'umma a lokutan bala'i ko haɗurra misali idan gobara ta tashi ko hatsarin mota ya faru sune na farko da ake kiran su don su taimaka. haka kuma a lokutan da ake fama da rikice rikice ko rashi doka da oda jami'an tsaro sune ke shawo kan lamarin don dawo da zaman lafiya duk da haka yana da mahimmanci jamian tsaro su kasance masu gyara masu gaskiya, adalci da bin doka wajen gudanar da aikin su idan suka kasance masu cin zarafin jama'a ko karɓan rashawa hakan na hakan yana iya rage amincewa dasu kuma yana iya haifar da fargaba taimakon tsaro a ƙarshe kasancewar jami'an tsaro masu nagarta da aiki tuƙuru yanada matuƙar tasiri a rayuwata da rayuwar al'umma baki ɗaya suna bamu kariya suna hana miyagun ayyuka kuma suna karfafa zaman lafiya wannan yana ƙara mini jin daɗi da aminci a kowane lokaci musamman idan ina cikin wani guri ko yanayi mai haɗari.

yadda manufofin gwamnati munu ke shafar rayuwa rayuwarka a kullun manufofin gwamnati suna da matuƙar stari a rayuwa yauda kullun ta ko wane ɗan ƙasa waɗannan manufofi sune dokoki da tsare-tsare da gwamnati ke kafawa domin gudanar da mulki da tabbatar da ji daɗin al'umma. a kowane fanni na rayuwa ilimi, lafiya, sufuri, wutan lantarki, tsaro, noma da kasuwanci manufofin gwamnati suna taka mahimmin rawa a fannin ilimi gwamnati na iya kafa dokoki da suka shafi yadda za'a gudanar da makarantu tsarin karatu da kuma kuɗin makaranta idan gwamnati ta yanke shawarar ilimi kyauta ne hakan zai sauƙaƙawa iyaye da ɗalibai su samu ilimi ba tare da wahala ba amma idan aka ɗora haraji ko kuɗin makaranta mai tsada hakan zai shafi yawan mutane da zasu da zasu iya samun ilimi a ɓangaren lafiya manufofin gwamnati kamar gina asibitoci samar da magunguna da horar da ma'aikatan lafiya nada tasiri sosai idan gwamnati ta ware kuɗi mai yawa domin kiwon lafiya za'a samu sauƙin samun jinya da rage mace-mace amma idan gwamnati bata kula da lafiyar jama'a ba to mutane zasu sha wahala wajen samun magani haka kuma a fannin sufuri gwamnati na tsara dokoki da zasu kyautata hanyoyin mota jiragen ƙasa da filayen jiragen sama idan hanyoyi sun lalace ko babu motocin sufuri na gwamnati zai jawo jinkiri da wahala ga matafiya idan kuma gwamnati ta inganta hanyoyi hakan yana sauƙaƙa zirga-zirga da kasuwanci manufofin da suka shafi tattalin arziƙi da haraji suma suna tasiri sosai idan gwamnati ta ƙara haraji akan kaya ko ayyuka farashi ababuwa zai tashi kuma rayuwa zatayi tsada amma idan ta rage haraji ko ta bada tallafi hakan na iya rage tsadar rayuwa da ƙarfafa kasuwanci. a ƙarshe tsara ƙasa ma na daga cikin manufofi dake shafar rayuwa yau da kullun gwamnati nada alhakin kare rayuka da dukiyoyi idan akwai tsaro mutane na iya fita suyi aiki ko kasuwanci cikin kwanciyar hankali saboda haka ya kamata kowa ya gamsu cewa manufofin gwamnati sunada tasiri kai tsaye a rayuwarsa ta yau da kullun kuma yana da mahimmanci a kasance masu bin doka da bada shawarwari domin ci gaban ƙasa.

shawara ta ga shugaba domin ƙara ƙaimi da ƙoƙari a aiki ina matuƙar godiya da dama da shugabancin da aka bani domin gudanar da aiki na a wannan ofis a matsayi na ma'aikaci mai kishin aiki da ci gaban kampani ina ganin akwai wasu ababuwa da idan aka aiwatar da su zasu ƙarfafa ni in ƙara himma da sadaukarwa a wajen aiki na. na farko yabawa da gane ƙoƙarin ma'aikata yana da matuƙar mahimmanci idan ma'aikaci yaga cewa ana yaba masa ko ana ganin gudumawar sa hakan yana ƙarfafa gwiwa ya ci gaba da ƙoƙari, yabo koda baki ne ko takardar yabo ko kuma ɗan ƙaramin lada yana iya haifar da gagarumin tasiri. Na biyu samar da yanayi mai kyau na aiki yana ƙarawa ma'aikaci kuzari da jin daɗin aiki idan akwai kayan aiki na zamani wurin zama mai tsfta da kuma isashen iska da wutar lantarki hakan na taimakawa wajen rage gajiya da ƙara natsuwa. Na uku kamata yayi a baiwa ma'aikata dama tattaunawa da bayyana ra'ayoyin su da yanda za'a inganta aiki idan aka saurari ra'ayoyin ma'aikata kuma aka basu mahimmanci hakan yana nuna cewa ana daraja su kuma suna da rawar da zasu taka na huɗu koyo da ci gaban ilimi na aiki yana daga cikin hanyoyin da zasu sa ma'aikaci ya ƙara ƙwarewa da himma idan aka kaimu kusakusai ko aka bamu dama mu ƙara ilimi zamu iya yin aiki cikin sabbin dabaru kuma ciki gwaninta haka kuma tsarin lada da ƙarin albashi ko ƙarin girma, yana ƙarawa ma'aikaci ƙwarin gwiwa idan mutum ya san cewa akwai lada ko ƙarin matsayi idan yayi ƙoƙari to bazai gaji da aiki ba domin yana da buri da fata. a ƙarshe ina ganin buɗaɗɗar sadarwa tsakanin shugabanni da ma'aikata na da matuƙar mahimmanci idan shugaba nada sauƙin kai kuma yana jin koke da shawarwarin ma'aikata hakan na ƙarfafa dangantaka mai kyau da inganta aiki da wannan shawara ina fatan za'a samar da yanayi mai kyau wanda zai ƙarfafa ni da sauran abokan aiki wanda zai bada gudummawa mai inganci a kamfanin. lalle wannan in akabi irin wannan shawaran za'a dace sosai.

yadda matata ko kishiya ta ke tasiri a rayuwa ta ka ƙashin kaina da aiki matata tana da gagarunmin tasiri a rayuwata ta ƙashin kaina da kuma a ɓangaren aikina na yau da kullun amatsayin ta na abokiyar zama da rayuwa tana kata mahimmiyar rawa a wajen goyan baya, shawarwari da kwanciyar hankali wanda ke taimaka min wajen samun nasara a duka fannonin rayuwa. na farko a rayuwata ta ƙashin kai tana bani goyon baya da kulawa musamman lokacin da nake cikin damuwa ko gajiya kalamanta tana kwantar da hankali da ƙarfafa gwiwa suna ƙarfafa ni in cigaba da ƙoƙari haka kuma tana tai akamin wajen tsara rayuwata kamar kula da gida, yara da sauran al'amuran yau da ku wanda hakan yana bani damar maida hankali sosai akan aiki na a ɓangaren aiki kuwa matata nada tasiri mai kyau sosai a wasu lokuta tana bani shawarwari kan yadda zan gudanar da aiki na cikin hikima danatsuwa tana ƙarfafa min gwiwa in fuskanci ƙalubale in ɗauka aiki da mahimmanci kuma in dage domin cimma burin aiki da nasara idan na samu wata matsala a aiki tana bani wasu shawarwari masu amfani wanda ke sauƙaƙa warware matsala haka kuma kasancewar tana fahimta da haƙuri tana taimaka min wajen daidaita rayuwar aiki da ta gida ta fahimci lokutan da nake da yawan aiki ko damuwa tana kaucewa ƙa ƙaramin nauyi ko matsin lamba a gida wannan fahimta ce kesa in kasance cikin natsuwa da kuzari a wurin aiki matata tana kuma motsani ta hanyan burin ta da hangen nesan ta lokacin da nake ganin irin yadda take da buri na ganin na samu ci gaba da ingantacciyar rayuwa hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa da niyan yin aiki tuƙuru a wasu lokuta tana tunatar dani gurin mu tareda irin abubuwan da muke fata a rayuwa wanda hakan ke ƙaramin himma a ƙarshe kasancewar akwai soyayya, yarda da amincewa tsakani na da matata hakan yana bada kwanciyar hankali wanda yake zama ginshiƙin nasara a kowane fanni na rayuwa rayuwan mutum tana buƙatar goyon baya da fahimta daga masoyin sa kuma matata na taka wannan rawa sosai a rayuwa ta.

yadda wasanni ke taimaka min wajan hutu da kula da lafiya shiga harkar wasanni nada matuƙar amfani a rayuwa musamman wajen samun hutu da kuma kula da lafiya ni kaina kasancewa ina shiga wasanni kamar gudu ƙwallon ƙafa, ko tafiya mai nisa yana taimaka min sosai wajen samun natsuwa sauke damuwa da kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya da kuzari na farko wasanni suna taimakawa jiki wajen fitar da gajiya da damuwa bayan dogon aiki ko wahalhalu na au da kullun yin wasanni nasa mutum yaji sauƙi a jiki da kuma ƙwaƙwalwa yayin da nake gudu ko wasa zuciyata na sakin ababuwan da suka takuramin a tunani wanda hakan ke rage matsin lamba da kuma haddasa farin ciki na biyu wasanni suna taimakawa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya da aiki daidai idan mutum ya saba da motsa jiki a hakan na ƙara masa ƙarfi a tsokoki da ƙashi yana hana yawan nauyi da kuma cututtuka iri su hawan jini ciwon suga da rashin numfashi mai kyau. Ni kaina na lura lokacin da cewa nakeyin wasanni akai akai banajin kasala ko gajiya kamar yadda nake ji idan ban motsa jiki ba. bugu da ƙari wasanni suna ƙarfafa jituwa da haɗin kai tsakanin mutan okacin da muke buga ƙwallon ƙafa kowasa tare abokai muna ƙarfafa zumun ci haɗin gwiwa da fahimtar juna wannan yana taimakawa wajen rage rage zaman gida kaɗai ko yawan tunani mara amfani. haka kuma yawan wasanni yana ƙarawa mutum ƙwarin gwiwa da jin daɗin kai, lokacin da nake cin nasara ko na kammala wani motsa jiki da kyau ina jin daɗi da alfahari da kaina wannan yana ƙarfafa ni in ci gaba da ƙoƙari a sauran fannoni na rayuwa ta. a ƙarshe wasanni bawai kawai motsa jiki bane harma wata hanya ce ta gyara tunani kawar da damuwa da gina jiki da ruhin ɗan adam sabo da haka shiga wasanni yana taimaka min sosai wajen samun hutu da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da kuma kasancewa cikin farin ciki da kuzari a ruyuwata a kullun.

yadda nake nishaɗi don hutu da nau'in nishaɗi da nake jin daɗi nishaɗi na ɗaya daga cikin hanyoyin da nake amfani dasu don samun hutu da kwanciyan hankali yan aikin yau da kullun rayuwa bata cika daidai ba idan mutun yana aiki kullun ba tare da ya samu lokacin shaƙatawa da nishaɗi ba nishaɗi yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta hutu jiki ya samu sauƙi kuma zuciya ta kasance cikin farin ciki a cikin nau'o'in nishaɗin da nake jin daɗi na farko akwai kwal akwai kallon finafinai da shirye shirye na talabijin ina son kallon finafinai masu ilmantarwa barkwanci da kuma labaran tarihi lokacin da nake kallon irin waɗannan finafinai ina jin sauƙin damuwa harma in manta da gajiyar ranar shirye shiryen talabijin kamar shirye shiryen wasanni hira da mutane masu ban sha'awa da kuma labarai yana taimakamin wajen faɗa tunani da ilimi na biyu sauraron kiɗa na daga cikin hanyoyin da nake amfani dasu wajen samun nishaɗi ina jin daɗin kiɗan hausa na zamani da kuma kiɗan gargajiya. kiɗa yana shafan zuciya kai tsaye yana kawo farin ciki da kwanciyar hankali. sau dayawa idan na gaji ko ina cikin damuwa sai na kunna kiɗa mai sanyi kuma hakan kan sa in ji daɗi. haka kuma karanta litaffai na daga cikin ababuwan da nake jin daɗin yi don nishaɗi littafin hikima, tarihin mutane da na waƙoƙi suna ɗaukar hankalina suna kuma ƙara min ilimi da basira wannan nishaɗi ne me amfani saboda ba kawai yana kawar da gajiya bane harma yana haɓɓaka tunani. wani nau'in nishaɗin da nake sha'awa shine fita da abokai ko iyali zuwa waje kamar zuwa wajen shaƙatawa cin abinci tare wurin yawo wannan yana ƙarfafa zumunci da walwala tsakanin mu a ƙarshe nishaɗi nada matuƙar mahimmanci a rayuwa yana taimakawa mutum wajen samun hutu daga damuwar rayuwa da dawow da kuzari da farin ciki. saboda haka indai inada lokaci ina tabbatar da cewa na ware wani ɓangare dan nisaɗi domin kula da lafiya, tunani da jiki. tabbas in akayi irin wa'innan zakaga ana samu kwari da kuma ƙarfin gwiwa.

yadda kafafen yaɗa labarai ke tasiri akan yadda nake shaƙatawa. kafafen yaɗa labarai kamar talabijin, radiyo jaridu, mujallu da kuma kafafen sada zumunta suna da matuƙar tasiri a rayuwa ta musamman wajen yadda ake ciki lokutan hutu da nishaɗi waɗannan kafafe suna shafan yanda nake tsara lokacin shaƙatawa da ababuwan da nakeyi domin nishaɗi na farko talabijin na daga cikin manyan hanyoyin da nake amfani dasu dan shaƙatawa shirye shirye masu ban sha'awa da nake kalla kamar finafinai wasannai labarai da shirye shiryen barkwanci suna jan hankalina kuma sukan sa in ware lokaci na musamman domin kallon su idan akwai sabbin shirye shirye da aka tallata ko bayyana su a kafafen yaɗa labarai hakan na tasiri wajen yadda zan tsara lokacina na hutu haka kuma kafafen sada zumunta kamar facebook, watsapp, instagram da youtube suna ɗaukar wani ɓangaren mai yawa na lokacina na nishaɗi a lokacin waɗannan kafafe ina iya ganin bidiyo masu ban dariya karanta ra'ayoyi da labarai da abokai ko shahararrun mutane da kuma sauraren waƙoƙ ko kallon hotuna wannan yana sa in manta da damuwar rayuwa kuma na daidaita tunani tunanina cikin kwanciyar hankali radiyo ma na taka mahimmiyar rawa wajen jin daɗin lokacina na hutu so dayawa idan ina gida ko ina tafiya ina sauraron radiyo domin jin kiɗa shirye shiryen hira da labaran duniya wannan na taimaka min wajen rage gajiya da samun sabbin bayanai cikin sauƙi bugu da ƙari mujallu da jaridu suna ƙarawa nishaɗi armashi musamman idan ina karanta labaran wasanni fina finai da rayuwar mashahurai wanna labarai suna ƙayatar wa kuma suna iya shafar yadda mutum zai shaƙata ko kuma yayi nishaɗi ukda haka ina lura cewar yawan amfani da kafafen yaɗa labarai na iya ɗauke lokaci da yawa wanda zai iya hana mutum yin wasu ababuwan da sukafi mahimmanci dan haka yana da kyau mutum ya stara yadda zaiyi amfani a waɗannan kafafe domin samun nishaɗi da hutu ba tareda yin watsi da wasu mahimman ayyuka ba a ƙarshe kafafen yada labarai suna da babbar rawa a rayuwana musamman wajen tsara yadda nake shaƙatawa da jin daɗi lokacin

rawar da tafiya ke takawa a harkar hutu da nishaɗi tafiya tana taka mahimmiyar rawa a rayuwata musamman idan ana batun samun hutu da nishaɗi tafiya bawai kawai canja wuri bace harma hanya ce ta sauya tunani samun sabbin kwarewa da kuma jin daɗin rayuwa. a duk lokacin dana fita tafiya ina samun sabuwar natsuwa da kwanciyar hankali wanda nake buƙata bayan gajiyar aiki ko matsalolin yau da kullun na farko tafiya tana taimaka minwajen ficewa daga damuwar aiki da rayuwar yau da kullun. idan naje wani sabon wuri ina samun hutu daga al'adar kullun da kullun canjin yanayi wanda kesa zuciyata ta sabunta wannan yana rage damuwa da kuma kawo farin ciki. haka kuma tafiya tana ƙara min nishaɗi da sabbin ababuwa lokacin da naje wani gari ko ƙasa ina iya ziyartar wuraren tarihi wuraren shaƙatawa koguna tsaunika ko sauran wuraren yawon buɗe ido annan na bani damar ganin ababuwan da ban saba gani ba wanda hakan ke kawo farin ciki da nishaɗi mai ɗorewa tafiya tana kuma sa in haɗu da abbin mutane in koyi sabbin al'adu da harsuna wanna hulɗa da mutane daga wurare daban daban tana faɗaɗa tunani tunani na da fahimta ta game da rayuwar duniya baki ɗaya har ila yau tana ƙarfafa zumunci da haɗin kai idan ina tafiya tare da abokai ko iyali. bugu da ƙari tafiya na taimakawa wajen lafiyar jiki da tunani. lokacin da mutum ke tafiya yana motsa jiki yana canja gurin zama kuma yana samun isashen iska da kuzari wannan yana ƙara lafiya da kawar misali saidai dole ni tafiya ta kasance da tsari da shiri mai kyau dole a tabbatar da lafiya tsaro da kuma samun isashen lokaci da kuɗi domin jin daɗin tafiya yadda ya kamata a ƙarshe tafiya tana taka mahimmiyar rawa wajen samun hutu da nishaɗi tana canja yanayi tana sabunta tunani tana kawo sababbin ƙwarewa tana jin dadi don haka ina ƙarfafa kaina da wasu da su riƙa fita lokaci zuwa lokaci domin samun natsuwa da haske a rayuwa.

Muhim muhimman wuraren da na taɓa ziyarta, da ababuwan da na koya. A rayuta na samu damar ziyartar wasu muhimman wurare da suka ba ni ilimi nishaɗi da kuma sabbin fahimta game da al'adu tarihi da rayuwa rayuwar mutane daban-daban wannan tafiya ta taimaka man wajen fahimtar yadda duniya take da kuma ƙara man basira a fannoni da dama. Na ɗaya daga cikin wuraren da na ziyarta akwai Abuja Babban birni tarayya Najeriya. Lokacin da na je Abuja na ziyarci wurare kamar National Mosque National Assembly da Aso Rock. Na koyi cewa Abuja birne da aka tsara shi cikin tsari kuma yanada matuƙar tsabta da tsari na gwamnati wannan ya ƙarfafa man guiwa cewa ana iya yin rayuwa cikin tsari da doka idan akwai shugabanci na gari. na kuma je Kano ɗaya daga cikin tsofaffin birane biranen Najeriya da ke da tarihi da al'adu masu ban sha'awa A Kano na ziyarci gidan Makama da ƙofar Nasarawa inda na koyi ababuwa da dama game da tarihin daular Hausa da kasuwanci da ke tsakanin Arewa da ƙasashen waje tun kafin zuwan turawa. Na kuma ga sana'o'in gargajiya kamar su ɗinki fatauci da masaƙu na ziyarci Kaduna, in da na ziyarci wuraren tarihi kamar su Arewa House National Museum wannan ya ƙara man fahimta a kan yadda aka kafa Najeriya da rawar da mutanen Arewa suka taka a tarihin ƙasar. Har ila yau na ji daɗin hulɗa da mutane masu kirki da kuma ganin banbancin addini da al'adu da suke zama lafiya na ze wuraren shaƙatawa kamar Zuma Rock da gurara Pulse a Niger state wannan wurare sun nuna min kyawawan ababuwan halitta da Allah ya yi kuma sun sa na ƙara godewa wa ni'imar da muke da ita a ƙasar nan wannan wurare sun ba ni hutu da kwanciyar hankali da kuma nishaɗi a ƙarshe ziyarar da nike yi zuwa wurare daban-daban tana ba ni sabbin ilimi ƙwarewa da fahimta na koyi darussa da dama daga tarihin al'adu shugabanci da kuma halayen mutane hakan yana taimaka min wajen girmama banbance mutane da kuma ƙarfafa zumunci tafiya ita ce hanya mafi kyau da koyon ababuwa ba tare karatu a aji ba.

Irin taron jama'a da na fi so da dalilin da yasa nike jin daɗinsa a cikin nau'in tarurrukan jama'a da ake gudanarwa taron biki musamman bikin aure sshi ne na fi so da jin daɗi musamman idan na halarta wannan iron taro yana da ababuwa masu ƙayatarwa da nishaɗi wanda yake sanya ni farin ciki da nishaɗi a duk lokacin da na shiga irin wannan gagarumin al'amari. Na farko bikin aure ne taro ne da ke cike da annashuwa farin ciki da haɗuwar dangi da abokai a irin wannan taron ina samun ganin dangi da abokaina da na daɗe ban haɗu da su ba wannan yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin jama'a na zama na zama wata dama ta haɗuwa da sake sabunta alaƙa na biyu ina jin daɗin ababuwan nishaɗin da ke cikin taron aure kamar rawa kiɗa da kuma faɗakarwa daga bakin malami ko dattawa kiɗan gargajiya kona zamani da ake rerawa a taron yana motsa zuciya da walwalar halatar da walwalar mahalarta rawa da wasan kwaikwayo da ake yi suma suna kawo dariya da annnashuwa wanda ke kawar da damuwa haka kuma taron aure na bada dama da ganin ƙayatattun tufafi da kwalliya kowa na son ya fito cikin ado da kyau kuma hakan yana ƙara armashi a taron ina son ganin mutane cikin ƙayatattun kaya da kwalliya musamman amarya da ango da iyayensu bayan haka akwai abinci iri-iri da ake tanadarwa wa baƙi a irin wannan taro wannan ma wani ɓangare ne na jin daɗin taron abincin da ake bayar wa ya banbanta yawanci ana samun abinci mai ɗanɗano da kyau wanda ba kasafai ake samu ba a kullum sannan ina ganin cewa taron aure na nuna al'adunmu da yadda muke daraja aure a matsayin wata al'ada a rayuwa yana nuna haɗin kai da goyon bayan iyalai da al'umma ga sabuwar rayuwar da za afara a ƙarshe taron aure shi ne mafi ƙayatarwa a gare ni domin nishaɗi zumunci ado kiɗa da kuma yadda ayake ciki da annashuwa da alheri wannan ne ya sa nike jin daɗin shiga irin wannan taro duk sadda a ka gayyace ni

Yadda nike jin daɗin lokaci a cikin ƙungiyoyi ko taron jama'a a lokacin da nike shiga cikin ƙungiyoyi ko taron jama'a ina jin daɗin kewayawa da abokai da dangi da kuma samun damar yin ababuwa masu nishaɗi da kuma ilimantarwa a cikin irin waɗannan taruka ina jin daɗin ƙwarewa da sabbin ababuwa haɗuwa da mutane da kuma inganta dangantaka da sauran mutane. na farko lokacin da na shiga a cikin ƙungiya ko taron jama'a ina jin daɗin haɗuwa da sabbin mutane kokum ganin tsofaffin abokai da na daɗe ban haɗu da su ba wannan yana ba ni damar tattaunawa da mutane daga wurare daban-daban wanda ke faɗaɗa tunani da ƙwarewa a cikin tattaunawar ina koyo daga ƙwarewar wasu kuma ina sa masa hanyoyin inganta rayuwa na biyu cikin ƙungigoyi ko taron jama'a akwai damammaki na yin nishaɗi ta hanyoyi daban-daban wasu lokutan munayin wasanni ko gasa na ban dariya wanda ke samu jin daɗin juna wasu ƙungiyoyi na da shirye-shiryen ilimantarwa ko tattaunawa a game da batutuwa masu muhimmanci kamar lafiyar jiki alimi ko wasu abubuwan da za su taimaka wa kowane mutum a cikin al'umma wannan yana ƙara man ƙwarewa da ilimi game da ababuwan da ke gudana a duniya. haka kuma a cikin ƙungiyoyi ko taron jama'a ana samun lokacin shaƙatawa tare da jin daɗin ababuwan da ake yi kamar su kiɗa ko rawa wannan yana taimaka min wajen kawar da gajiya ko damuwa da nike samu daga ayyuka yau da kullum lokacin da nike jin daɗin kiɗa ko rawata da mutane yana sani jin daɗi ko farin ciki wanda hakan yana sa in manta da matsalolin da nike fuskanta haka nan cikin ƙungiyoyi ko taron jama'a ana sa samu damar tsara al'amuran al'umma ko gudanar da ayyukan taimako ga wasu wannan yana ba ni damar gudanar da al'amura ga al'umma wanda ke ƙara min jin cewa na taka muhimmiyar rawa wajen ingata rayuwar wasu a ƙarshe a cikin ƙungiyoyi ko taron jama'a ina jin daɗin haɗuwa da mutane koyo daga wasu jin nishaɗi da kuma bada gudummuwa ga al'umma wannan yana taimaka man wajen samun farin ƙarin fahimta da nutsuwa a cikin rayuwata

Yadda wasannin gargajiya ke haɗa jama'a a cikin al'umma wannan gargajiya na taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma. A duk lokacin da ake gudanarwa wassannin gargajiya ana samu haɗin kai da jituwa a tsakanin mutane wanda ke ƙarfafa alaƙa da zumunci. Wasanni kamarsu dambe kaliya tsere da kuma wasan ƙwallon ƙafa suna taka rawa masu muhimmanci wajen haɗa mutane da kuma gina dangantaka mai ƙyau. Na farko wasannin gargajiya suna taimaka wa al'umma wajen ƙarfafa zumunci da haɗa kai lokacin da ake gudanarda wasanni ana haɗuwa daga nesa da kusa domin kallo ko kuma shiga cikin wasannin. Wannan haɗuwa tana ƙarfafa fahimtar juna tsakanin mutane daban-daban a cikin al'umma duk wanda ya kalli wasan ko ya shiga yana jin cewa yana cikin wani abu na gama gari wanda ke sanya su jin daɗin kasancewa tare, na biyu wato wasannin gargajiya sun kawo farin ciki da nishaɗi a tsakanin al'umma wasu daga cikin wasannin suna shahararru sosai kuma ja hankalin mutane daga kowane yanki misali wasan dambe yana ɗaukar hankali sosai yana sa mutane su yi dariya da farin ciki ya yin kallon yanda ƴan wasa ke fafatawa a lokacin wannan nishaɗi mutane na girmama juna da kuma nuna goyon baya ga waɗanda ke cikin gasa wanda hakan ke haɓaka haɗin kai haka kuma wasannin gargajiya suna haɓaka mutunci da girmamamwa a tsakanin al'umma lokacin da ake gudanar da wasanni ana grmama waɗan da suka shahara ko suka yi nasara a cikin wasa wannan yana sa jama'a su yi ko yi a cikin mutane suna ƙarfafa girmama ɗabi'u da kuma ƙwarewa. Har ila yau, wasannin suna ƙarawa al'umma ƙwarewa a cikin wasanni musamman wa'azin da ake koyarwa da dabaru a ƙarshe wasannin gargajiya suna taimakawa wajen inganta lafiya da jindaɗin jiki wasu daga cikin wasannin suna motsa jiki wanda ke taimaka wa mutane al'umma wajen zama cikin ƙoshin lafiya motsa jiki da wasa yana ƙara lafiyar jiki da kuma motsa zuciya wannan yana sa jama'a su kasance cikin nishaɗi lafiya da jin daɗin juna. A taƙaice wasannin gargajiya suna da matuƙar muhimmanci wajen haɗa jama'a a cikin al'umma suna ƙarfafa zumunci haɗin kai da inganta lafiya da jin daɗi a cikin al'umma

Yadda kiɗa ke tasiri a kan motsa zuciya da nau'in kiɗan da nike jin daɗinsa kiɗa yana da matuƙar tasiri a kan motsa zuciya da kuma yanayin da nike ciki a kowane lokaci a duk lokacin da nike jin kiɗa ina jin sauyi a cikin zuciyata ko dai na ji daɗin nishaɗi ko kuma kwanciyar hankali. Kiɗa yana taimaka man wajen fitar da damuwa da kuma kawo farin ciki na farko kiɗa yana iya sani cikin farin ciki idan ina jin kiɗan da nike so musamman kiɗan da ke motsa zuciya ko wanda yake da sauti mai ƙarfi hakan yana sanya ni inji daɗi da ƙarfin guiwa wasu lokutan lokacin da nike jin kiɗan da ke cike da dariya ko waƙa mai ban sha'awa ina jin kamar na fita daga matsalolin da ke damuna kuma hakan yana sani cikin yanayi mai kyau, na biyu kiɗa yana taimakawa wajen kwantar da hankula da rage damuwa lokacin da nike cikin damuwa ko gajiya ina sauraren kiɗa dake san yi iluluka daliluka wanda ke taimakawa wajen sauƙaƙe wahalhalu kiɗan da ya ƙunshi zafin zuciya ko na gargajiya na Hausa musamman irin wanda suka haɗa da waƙaƙan zafafan maganganu yana taimakawa zuciya ta samu nutsuwa wannan yana ba ni damar rage damuwa ko jin ƙoshin lafiya a hanlali a cikin nau'in nau'o'in kiɗa da nike jin daɗi akwai kiɗan Hausa na gargajiya da kuma na zamani kiɗan gargajiya na Hausa yana da matuƙar tasiri a zuciyata musamman idan na saurari waƙoƙi da suka ƙunshi labarai ku hikima daga tsohuwar al'adar kiɗa na zamani kuma yana sa sa ni jin daɗin jiki da farin ciki musamman idan ina jin kliɗan hip pop ko RnB Waɗannan nau'o'in kiɗan suna bani damar jin sautin da ya dace da yanayin da nike ciki haka kuma ina jin daɗin waƙoƙin da ke cike da motsin zuciya kamar su Reggie da Soul wa'in da ke ba ni damar tunani da jin daɗin zuciya da kuma fahimtar al'amuran rayuwa kiɗan waƙoƙin da ke da ma'ana yana kawo ni cikin yanayi na nutsuwa da kuma fitar da tunanin da ke cikin zuciya a ƙarshe kiɗa yana da tasiri mai ƙarfi a kan motsa zuciya a yanayin da nike ciki a duk lokacin da nike jin kiɗa yana sani jin daɗi kwanciyar hankali ko kuma farin ciki bi sa ga nau'in kiɗan da nike sauraro waɗannan yana taimaka min wajen shaƙatawa da kuma gyara tunani wajen rayuwa.

Sunayen rawa sunayen wasannin rawa da matakan rawa da na sani rawa na daga cikin manyan hanyoyin nishaɗin da nuna ƙwarewar al'adunmu a cikin al'umma da ma a duniya baki ɗaya ana samu nau'in rawa masu yawa da matakai daban-daban wa'inda mutane ke yi don jin daɗi ko bayyana wasu tunani a cikin wa'innan rubutun zan ambaci wasu daga cikin sunayen wasnnin rwa da kuma matakan da na sani na farko a kwai rawa na gargajiya kamar Ayo wanda ke daga cikin rawar Hausa, a wannan rawar anayin sautin ƙafa da jiki cikin daidaiton lokacin wanda ke nuna haɗin kai da ƙwarewa tsakanin mabiya wannan rawar wannan rawa yana cike da nishaɗi da kyau wanda ake yi a cikin bukukuwa ko lokutan nishaɗi haka kuma akwai kuma rawa mai suna Bango, wanda ake yi musamman a cikin al'umman al'ummomin Arewa musamman a lokutan bukukuwan aure da sauran tarurruka jama'a. A wannan rawa na harhaɗa motsi na ƙafa da jiki tare da ja da baya yana sa mutane jin daɗin juna a cikin wasannin rawa na zamani na sani akwai zanku wanda shahararren mawaƙi na Najeriya Rema ya kawo cikin al'umma. Wannan rawa yana da matuƙar shahararra shahara a cikin mutane ana yin wannan rawa tare da jin daɗin kiɗa da motsawar zuciya wanda ke haɗa motsin jiki da ƙafa da ƙafa cikin hanzari shaku-shaku na daga cikin rawar zamani da ta shahara lokacin da ya gabata. wannan rawa yana da sauƙin koyo saboda yana buƙatar motsa na ƙafa da sauƙi da ƙarin motsin jiki. A wannan rawa mutum yana jin yanayin da yake motsa ƙafa da hannuwa a cikin sauti mai ƙarfi. hakan akwai Gwara wani irn rawa ne na zamani wanda aka fi sani da Gwara dance wanna rawa yana buƙatar motsa jiki sosai da kuma kafa ƙafa cikin hanzari wanda ke nuni da cewar mutum da ƙafa mai kiɗa mai sautin ƙarfi a ƙarshe uzuro yana daga cikin rawar gargajiya wanda aka saba yi a cikin al'ummar Fulani da Hausa wannan rawa yana haɗa motsi yana yana haɗa motsi na ƙafa da hannu da jiki wanda ke bayyana tsantsar jin daɗi da kuma farin ciki a taƙaice akwai nau'o'in rawa da matakai da dama waɗanda ke sa al'adu kuma kowane yana da tasiri wajen haɗa jama'a bayyana farin ciki da nuna ƙwarewa

Yadda nike sarrafa damuwata a yau da kullum rayuwa ta yau da kullum cike take da ƙalubale da matsaloli da kan haifar da muwa ga mutum aiki mai yawa rashin hutu matsalolin kuɗi iyali ko na yau da kullum duk suna iya haddasa damuwa, amma akwai hanyoyi da dama da nike bi don sarrafa wanna damuwa da kuma kare jkai daga illolinta na farko ina ƙoƙarin tsara lokaci na yadda ya kamata lokacin da na tsara aikina da ababuwan da zan yi a rana ina samun sauƙi wajen yin ababuwa cikin natsuwa ba tare da matsin lamba ba. ina rubuta ababuwan da nike son yi a rana in ba in ba su fifiko kuma ina ƙoƙarin kada in cika kaina da aiki fiye da ƙarfina na biyu ina amfani da lokacin hutu domin samun kwanciyar hankali bayan dogon aiki ko gajiya ina ɗaukar lokaci kaɗan don samu kamar sauraren kiɗa kallon fiim k oyin bacci na isasshen lokaci wannan yana taimaka man wajen rage gargajiya da ke sabunta kuzari hai ila yau motsa jiki yana daga cikin hanyoyin da nike amfani da su wajen fitar da damuwa sau da yawa ina yin yawa tafiya mai nisa ko kuma wasanni kamar ƙallon ƙafa motsa jiki yana taimaka wa jiki wajen fitar da gajiya da kuma ƙara lafyar ƙwaƙwalwa da kuma Bugu da ƙara ina jin daɗin yin addu'a karatun Ƙur'ani idan na fuskanci damuwa wannan yana ba ni nutsuwa da kwanciyar hankali addu'a tana sanya ni jin cewar matsaloli za su wuce kuma ina da goyon bayan Allah ina kuma jin daɗin tattaunawa da akwai ko ya ko dangi idan ina cikin damuwa yayin da na bayyana abun da ke damuna ina samun shawara ko kuma hanyar tattaunawa kawai damuwa na sauka shawarwarin mutanen da muke yadda da su na taimakawa na taimaka min fahimtar matsaloli da neman mafita a ƙarshe sarrafa damuwa yana buƙatar kulawa da kai da kuma kulawa da za kai abota, ka nemi taimako ko ka daina wani aiki ko ɗan wani lokaci damuwa wani ɓangare ne a rayuwa amma da kyawawan tunani da tsari mutum zai iya shawo kanta cikin sauƙi.

Yadda nike jurewa da matsi na cika buri jama'a da na kaina arayuwa mutane fda dama iyaye malamai abikai shuwagabanni da ma ni kaina amgaren karatu aiki hali ko kuma nasarorin rayuwa cika waɗann tasammani yana iya janyo matsi da damuwa, amma na koyar da kaina hanyoyin da nike bi domin jurewa daga wannan matsin lamba na farko ina ƙoƙarin fahimta cewa ba zan iya faran tawa kowa ba a kowane lokaci. wannan fahimta tana sauƙaƙa man lamarin domin ina fahimtar cewa nio ɗan'adam ne mai iyaka ba cikakke ba don haka ina ɗaukar burikan mutane da na kaina bisa gaskiya da halina na zahiri na biyu ina tsara burina cikin hankali da tsara ina rabawa zuwa matakai na ƙanƙanta kamar na yini mako ko wata wannan yana sa su zamo wasu yiwuwa da sauƙin cin ma idan ina da babban buri ina raba shi zuwa ƙanana domin kada in ji nauyinsa gabaɗaya a lokaci guda haka kuma ina ƙoƙarin yin gaskiya a kaina da kuma daidaita tsammani na ba duka lokaci ne mutum ke iya cinma burinsa cikin sauri ba sau da yawa ina tambayar kain a shin wannan burin yana da amfani ko ko ina ƙoƙarin faran tawa wani rai faran tawa kawai idan na fahimci guri na ba dole ba ne yana da amfani gare ni sai in rage masa in rage masa ina kuma neman taimako da shawarwari daga mutane masu hikima ko gogewa sau da yawa shawarwarinsu kan buɗa min ido wajen ganin yadda zan sauƙaƙawa kaina. wannan yana rage matsi da kuma ƙarfafa ni in ci gaba ina bugu da ƙari ina ƙoƙarin kulawa da lafiyar ƙwaƙwalwa da jiki ina hutu una motsa jiki ina karantun littafi ko sauraron kiɗa domin kawar da damuwa wannan yana sa in kasancewa cikin natsuwa da shiri shirina fuskantar yanayi a ƙarshe matsin lamba na cika tsammanin wani ɓangare ne na rayuwa amma da tsari yin aiki da hankali neman taimako da jin gamsuwa da ƙoƙarin da mutane ke yi ana iya jurewa da shi cikin salama da nasara wannan yana kaiwa ga cimma ma nasara da yadda mutane za su iya ɗauka bugu da ƙara ina ƙoƙarin kulawa da lafiyar ƙwaƙwalwa da jiki ina hutu ina motsa jiki ko karatun lattafi ko sauraren kiɗa domin kauda damuwa wannan yana sa in kasance cikin natsuwa da shiri na fuskantar ƙalubale a ƙarshe matsin lamba na cika tsammani wani ɓangare ne na rayuwa amma da tsari yin aiki da hankali neman taimako da jin gamsuwa da ƙoƙarin da muatanen ke ana iya jurewa da shi cikin salam da nasara.

Hanyoyin da nike bi wajen magance fargaba a lokacin da nike fuskantar hali na rashin tabbas fargaba wani yanayi ne da ke shafar tunani da zuciyar mutum musamman idan yana fuskantar hali na rashin tabbas ko abin da zai faru wannan na iya kasancewa a lokacin da ake jiran sakamakon wani abu ko lokacin da za a fara sabon abu kamara aiki jarabawa gamawa ko wani abu da ba a saba da shi ba duk da cewa fargaba al'ada ce ga ɗan'adam akwai wasu dabaru da nike amfani da su domin sarrafa shi na farko ina ƙaƙarin natsuwa da karɓar cewa ba zan iya sarrafa komai ba a mafiyawan lokuta abubuwan da ke sa fargaba ba su hannau basu hannunnumu suke ba, saboda haka ina ƙoƙorin mayar da hankali zuwa ababuwan da nike iyayi kawai in har sauran ga lokacin da ikon Allah wannan yana sa zuciya ta ragu da firgici ko damuwa na biyu ina amfani da numfashi mai zurfi da hankali lokacin da na ji fargaba ina dakatawa in ɗauki numfashi a hankali na shaƙi iska a hanci na ajiye na wasu daƙiƙu sannan in ajiye ta a baki saboda yawa wannan yana sauƙaƙa bugun zuciya yana kuma sa ƙwaƙwalwa ta lafa har ila yau ina tattaunawa wani na kusa dani lokacin da na fuskanci matsin lamba magana da aminci ko dangi na taimaka min wajen fahimtar cewa ba ni kaɗai ke fuskantar wannan hali ba kalaman kwantar da hankali da shawara daga waɗanda ke ƙaunata kan taimaka min in ga al'amura da idona daban in kuma ƙoƙarin ababen da ke damuna, rubuce-rubuce na taimaka man wajen fitar da ababuwa daga zuciya zuwa takarda wanda ke rage nau'in da ke zuciya sau da yawa bayan na rubuta ina fahimtartar cewa babu wanda yake damuna damuna ba su da nauyi sosai kamar yadda nai tunani a ƙarshe ina roƙon Allah da addu'a na fahinci cewa addu'a tana sa zuciya ta huce da kuma ƙarkfafa ɓangaren imani wanda yake taimaka wa mutum wajen jurewa da kowane irin hali na rashin tabbas don haka ta hanyar nutsuwa addu'a tattatunawa da rubuce-rubuce ina samun sauƙi daga fargaba lokacin da nike fuskantar abubuwa marar sa tabbas a rayuwa.

Yadda nake ɗaga kaina a lokacin da nake cikin baƙin ciki ko raunin zuciya baƙin ciki ko raunin zuciya wani hali ne da kowa zai iya fuskanta a rayuwarsa, musamman lokacin da ababuwa suka kasa tafiya yadda ake fata wani lokacin matsalolina rayuwa kamar rashin nasara rashin aiki rashi kulawa daga dangi ko abokai ko kuma rashin fahimta na iya jefa mutum cikin damuwa, amma aduk lokacin da na fahimci wannan hali ina da wasu hanyoyi da nike bi domin ɗaga kaina da kuma dawo da kwanciyar hankali a zuciyata na farko ina ƙoƙarin yarda yarda da halin da nike ciki, ina koya wa kaina ba laifi ba ne jin baƙin ciki kuma hakan yana faruwa gda kowa wannan yarda tana sauƙaƙa min wajen karɓar kaina yadda nike maimakon in ci gaba da yawan tunani ko zargi na biyu ina sauraran kiɗa mai daɗi ko na ko natsuwa kiɗan da ke da kalmomi masu taushi ko wanda yake da sauti mai laushi yana taimaka min wajen kwantar da hankali da kuma rage nauyin da nike ji a zuciya. wasu lokutta ina sauraren waƙoƙin da ke ƙarfafa zuciya ko waƙoƙin addini waɗanda ke sani jin ƙarfin zuciya da karɓar ƙaddara haka kuma ina yin addu'a da neman kusanci ga Allah lokacin da nike jin rauni ko damuwa, ina gudanar da sallah da yin Istigfari domin hakan yana ba ni kwanciyar hankali da fatan alheri Addu'a tana sani jin cewa akwai wanda nike dogaro da shi kuma komai na da mafita na ƙara da cewa ina rubuta ababuwan da ke damuna ko abin da nike ji wannan hanyar tana taimaka min in fitar da ababuwan da ke zuciyata kuma wani lokaci ina samun fahimta ta dabam bayan na karanta a bun da na rubuta dugu da ƙari ina ziyartar abokaina na kusa da na kusa ko dangi domin tattaunawa da su tattaunawa da mutane da suka damu da kai na iya sauya yanayin mutum daga baƙin ciki zuwa nishaɗi suna ba ni ƙarfafa guiwa da kalmomi kwantar da hankali a ƙarshe duk lokacin da nike jin kaina cikin baƙin jiki ko raunin zuciya ina tunatar da kaina cewa wannan hali na wucewa ne kuma da tawalkkali addua da magana da aminai nishaɗi mai kyau zan iya dawo da kwanciyar zuciya da ƙarfin guiwa lallai in mutum yai wannan zai samu natsuwar zuciya.